Bihi ata n bɛ moɣali ni n toori kok moɣali maa mii nin polo ŋmanila di dii bi viɛla alichidiri nim ka bi mali toori kom maa bihi maa puuni so gbubila kurigu alichidiri n toori kom maa

Silmiinga n ʒiya ka gbubi binnyurigu o nuuni ka bindirigu tam tooni ka kundi nim pa teebuli zuɣu o tooni ka laɣafu gba pa teebuli maa zuɣu